Toerana anankiray izay ahitana boky maromaro, natao nifanaingina izy ireo ka nanome endrika hafa kely izay mivelatra ny any ambany ka mihamifintina mihamifintina ny atỳ ambony. Eo ambony gorodona izany no mipetraka.

Any amin'ireny toeram-pivarotan-dehibe ireny dia misy toerana natokana ho an'ny voankazo sy ny legioma. Toy izany ireto voankazo karazany maro ireto izay notsinjaraina araka ny mitovy, toy izany ny voasary sy ny paoma. Eo ihany koa ireo anan-dehibe izay hita eo akaikiny.

Fitaovana anankiroa izay fanamboarana ranomboankazo ny anankiray amin'azy dia misy vatany ary vodiny mitokana mihitsy ny anankiray kosa dia mitambatra miaraka amin'ilay vatany tsy afaka misaraka misy soratra ny amin'ilay kelikely aminy

Fitoerana fivarotana kojakoja maromaro, ao ny kojakojam-behivavy izay atao amin'ny sofina, misy maromaro izy ireo, ao ny maitsomaitso, ao ny mangamanga, ao ny maintimainty. Ao ihany koa ny kapa, kapan-dehilahy izay vita amin'ny hoditra, tsara dia tsara tokoa ny paozin'ilay kapa.

Sainam-pirenena iray izay miforiporitra. Mizara telo io saina io, ao ny manga lanitra, ao ny fotsy, ao ny maitso. Ilay maitso no maka toerana bebe kokoa amin'ilay saina, avy eo indray ilay manga ; ilay fotsy kosa no maka toerana kely dia kely amin'ilay izy.

Fitoeram-pivarotana rano. Misy rano karazany maro izy ireo : ao ny marika izay malaza, dia eo ihany koa izay tsy fantatr'olona. Misy ambony, misy ambany, misy tavoahangy lavalava, misy kosa anefa ny mibontsina amin'ilay tavoahangy. Misy ihany koa ny kely, misy ny iray litatra, misy ihany koa ny tapany.

Biby anankiray hita any anaty ala. Miloko volontany matromatroka ny vatany, ny ao amin'ny lohany misy faritra fotsifotsy ary ny tongony kosa dia miloko maintimainty sy fotsifotsy.

Olona anankiray mijoro izay mitazona boky ka nosokafany izany. Misy kisarisary maromaro eo amin'ilay pejy nosokafany ary misy sorasoratra kely manazava izany zavatra izany.

voankazo iray izay matsiro dia matsiro tokoa amin'ilay izy misy feno ranobe; matetika ilay hodiny iny dia fanomezana omby satria mahavoky azy ireny ;tsy ariana fahatany izy ity, ny anatiny ho an'ny olona dia ny ivelany ho an'ny biby

Kaopy anankiray izay miloko maintsomaintso ary misy boribory eo amin'izany. Miaraka amin'ny vilia bakoly anankiray izay ahitana kisarisarina voninkazo miloko volondavenina sy mangamanga izany vilia izany.

Latabatra iray misy lamban-databatra miloko maitsomaitso, ahitana sakafo maromaro eo amboniny. Ao anatin'izany ny masikita, eo ihany koa ny akondro nendasina ary lasary. Misy karazan-javatra maro ihany koa miaraka amin'izany.

Firavaka anankiray miloko volamena ahitana karazana haingonaingony maromaro miaraka aminazy toy ireo miendrika kintana ; misy ihany koa ireo vatosoa kely be dia be.

Toeram-pisakafoanana any andafy izay ahitana mofo ary vera. Ao anatin'ilay vera dia misy ranomamy izay tsara dia tsara tokoa miloko fotsifotsy ary ary anaty fisotroana azy. Ao aoriana dia misy mpikarakara ary misy seza izay tsy misy olona ihany koa fa mbola miandry.

Tsara dia tsara ireo zava-boary rehetra maneran-tany. Eto isika dia mahita katsaka iray, katsaka efa masaka. Efa masaka izy io fa mbola eny an-tantsaha . mbola tokony ho alaina Mbola tsisy naka izy io fa mbola vao mitsiry tsara ary manodidinana azy avokoa dia misy katsaka mitovy amin'azy fa izy dia tena miavaka tokoa amin'ny misy an'azy.

toeran'ny mpivarotana anankiray hahitana karazana fitaovana elektronika ao anatiny izany ireo ainao manjery izay misy somaringezangeza ary misy kelikely ieo ihany koa ilay fitaovana ampiasaina mba hitsoka rivotra

Tantalana anankiray vita amin'ny fitaratra izay ahitana karazana fanafody amidy. Ao anatin'izany ireo izay ao anaty tavoahangy, eo ihany koa ny ao anaty sachet ary misy izay ao anatina fotoerana kely vita amin'ny plastika.

Talantalana hazo anankiray, ahitana karazan-javatra izay ahitana kisarisary maneho ny mahamalagasy. Eo ambanin'izany tokoa dia misy harona sy paoketra kely karazany maro vita amin'ny rofia.

Gazety malagasy anankiray nivoaka tamin'ny sabotsy telo oktobra, sivy ambin'ny folo sy roa arivo, izay amidy amin'ny vidiny efajato ariary : mitondra vaovao anankiray izay miaraka amin'ny sary fanehoana.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana manao solomaso izy ary mampiseho nify. Misy volo miloko maintimainty eny ambonin'ny lohany. Manao akanjo mihaja izy izay miloko maintimainty ny ivelany ary miloko fotsifotsy ny lobaka ao anatiny. Manao peratra volamena izy eny amin'ny tànany.

Rindrina anankiray lehibe izay mizara anakiroa. Na ny fizarana voalohany dia misy lavaka, ary ny lokon'ny anankiray dia volom-boasary, ary ny ilany misy mangamanga ; na ny tapany faharoa kosa dia lokomboasary avy hatrany ny lokon'izy rehetra rehetra misy vy ny eo akaikin'ilay ilany faharoa.

Fiara fitanterana anankiroa fotsifotsy eo an'arabe, ny anankiray misy entana eo amboniny, ny anankiray kosa dia tsisy. Misy trano anankiray lehibe ao aorinany miloko fotsifotsy ary menamena no lohany misy koa ireo ala sy hazo.

Tavoahangy kely anankiray izay misy menaka natoraly. Misarona io tavoahangy io ary misy taratasy mipetaka eo ivelan'izany tavoahangy izany milaza ny mombamomba azy mbola oe ihany koa ny fitoerany.

Lehilay anankiray mijoro manao kasikety sy mitondra kitapo miloko mainty. Eo alohany dia misy fiara fitaterana miloko manga sy mena, mitondra entana io fiara fitaterana io. Eo alohany kosa dia misy akondro anankiray ary misy gony ihany koa.

Toeram-pivarotana fitaovam-bazaha famanana rano. Ao ihany koa ireo fitaovana fipasohana. Misy lokony maro dia maro izy ireo : ao ny manga, ao ny manga lanitra, ao ny mena, ao ny mavokely, ao ihany koa ny famanana rano miloko maintimainty, ao ihany koa ny fotsifotsy.

Sary ahitana trano iray lehibe izay mbola manaraka ny fomba firafitra malagasy ihany koa. Varavarankely miloko mangamanga, ny trano manaraka ny lokombiriky ihany koa; varavarana amin'ny sisiny dia misokatra mampidi-drivotra ilay izy. Varavarana moa izany misokatra ihany koa.

Talantalana hazo anankiray izay ahitana boky maromaro hita amin'ny rirany. Mitovy avokoa izany boky izany. Ny iray amin'izy ireo kosa dia naseho ny fonony ka ahitana loko maromaro ao anatin'izany ny fotsy, ny mena, ny mavokely ary ny volomboasary.

Fiara lehibe anankiray miloko volondavenona ; izay mitatitra biriky maromaro ; misy olona maromaro ihany koa mandahatra ireo biriky ka ny sasany avy eny ambony fiara ary ny sasany kosa ety ambany.

Toerana anankiray izay ahitana trano maromaro vita amin'ny hazo mitangorina. Ahitana ihany koa mpivarotra saribo izay amidy amin'ny toko ary mpivarotra mofo kely eo akaikiny. Misy ihany koa ireo lamba izay mivangongo.

Vehivavy anankiray manome lamosina ka tsy hita tarehy. Miloko maintimainty ny volony ary miholankolana izany ary. Nofatorany kosa ny eny ambony. Mipetraka ambonina seza izy ary manao akanjo miloko maintimainty.

Gazety malagasy anankiray natao hitantaran'ny tontolo andron'ny vehivavy ny gazety jejo, ahitana sarina elo miloko mavokely eny amboniny, misy vaovao maromaro eo amban' izany ary misy sary fanehoana miaraka aminazy ireo.

Boky anankiroa samby hafa izay nosoratana mpanoratra iray ihany, eo amin'ny fononiny iray dia ahitana lanitra mangamanga ary masoandro vao hifoha takonana tendrombohitra anankiroa, ny iray kosa dia miloko mavokely sy fotsifotsy ary ahitana tendrombohitra izay misy lapa eo amboniny.

Toerana anankiray izay misy arabe ka misy zavatra maro mifamoivoy ao amboniny. Ao anatin'izany ireo fiarakodia sy ireo fiara kodiarandroa. Misy tsy manao fiarovana loha ireo mitondra fiara kodiarandroa ireo.

Peta-drindrina izay ahitana soratra hoe : "Ny zaridaina keliko". Peta-drindrina izay mamporisika ny olona mba hanaja ny tontolo iainana izy io. Ahitana ny sarin'ankizy kely izay sivy taona mamporisika ny olona hanaja kokoa ny tontolo iainina ary tsy hanimba izany.

Famantaran- dera maro samihafa : ao ny miloko volamena, ao ny mavokely, ao ny mantimainty. Ahitana soratra roa ambin'ny folo ary soratra enina amin'ilay miloko volamena, tazomina tanana lehilahy anankiray ilay izy.

Sainam-pirenena anankiray izay mizara dimy ny lokony ao ny maitso, ao ny mavo, ao ny mainty, ao ny mavo, ao ny manga, mitovy habe ilay maitso sy ilay manga, ilay mainty kosa dia antonony ny habeany, fa ireo mavo anankiroa kosa dia kely dia kely.

Sobika maromaro vita amin'ny rofia. Ny sasany amin'izy ireo dia boribory ny endriny ary ny sasany kosa manao endika efa-joro. Misy biriky maromaro milahatra ao aorian'izany ary zava-maniry izay misy raviny maina.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana manome lamosina ka tsy hita tarehy. Miloko maintimainty ny volony ary malama. Manao akanjo miloko mangamanga izy ka misy maintimainty sy kisarisary miloko fotsifotsy sy menamena eo amin'izany.

Toerana anakiray ahafahana mandray olona misakafo sy misotro zavatra. Misy seza sy latabatra maromaro amin' izany vita amin' ny hazo misy jiro ihany koa manazava ary misy zava-maniry amin' ny sisiny haingonaingony.

Fanafody vita malagasy izay ao anatin'ny fitoerana kanto dia kanto tokoa, miloko maintimainty ny saron'izy io ary fotsifotsy mipetaka amin'azy mampiseho ny anaran'ilay izy sy ny zavatra tsara rehetra ho entiny. Kely dia kely ihany anefa ilay izy fa mitonda zava-tsoa ho an'ny olombelona.

Lehilahy kely anankiray izay maintimainty fihodirana mitafy akanjo mangamanga, manao kapa mangamanga ihany koa, kapa izay tsara dia tsara ny paoziny. Io lehilahy io dia mihinan-javatra izay mofo kely mamy tsara no hohaniny.

Ity fitaovana elektronika anankiray ity dia natao mba hahamoran'ny asany olombelona eo amin'ny fandrahoana vary, miloko maintimainty izy io ary mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra.

Firavaka anankiray miloko volamena izay ahitana sarina lolo misy elatra fotsifotsy ary misy boribory kelin-javatra mifatotra amin'ny tady volamena ihany koa. Mipetraka eo ambonina lamba fotsifotsy izany firavaka izany.

Trano anankiefatra mifampisisika, vita amin'ny hazo ary ny tafony vita amin'ny bozaka. Manoloana an'ireo trano ireo dia ahitana fefy kely ary hazo manoloana izany. Ao aorianany dia misy fasika sy rano. Amin'ny rano dia ahitana an'ireo alok'ireo trano ireo.

Toeram-pianarana lehibe izay hita ao ankatso, ahitana mpianatra bediabe ary mpianatra kely ihany koa izay manao fihetsika; fihetsika izay mampiseho zavatra an-kafaliana ary am-po izy ireo ary tena liana dia liana tokoa ny mpieno mahita an'azy ireo manao azy.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana, miondrika izy ary takona ny volo ny tarehiny, izany volony izany dia malama ary miloko, manao akanjo miloko menamena misy tsipitsipika fotsifotsy izy.

Lehilahy maromaro izay misy zarazara fihodirana ary misy mainty mainty fihodirana izay manisy solo-maso hafakely ao amin'ny masony izy ireo, ny sasany amin'izany solomaso izany miloko maintso maintso ary ny sasany kosa miloko fotsy fotsy .

Vehivavy anankiray maintimainty fihodirana, miloko maintimainty ny volony ary norandraniny izany. Hita avy aty aoriana izy ka tsy hita ny tarehiny. Manao akanjo miloko menamena sy mavomavo izy ny ambony ary ny patalohany kosa miloko maintimainty.

Biby kely anankiray izay miloko fotsifotsy sy maintimainty, miisa enina ny tongony ary misy tahony kely anankiroa eny amin'ny lohany. Mandehandeha eo ambonina ravin-javatra miloko maitsomaitso izy.

Fitaovam-pitaterana zava-pisotro mangatsiaka misy fitondrana azy anankiroa alohany ary iray ao aorianany. Misy zazalahy anankiray mivarotra azy io, ao aorianany dia ahitana zaridaina misy voninkazo miloko mavokely eo ihany koa ny lokony maitsomaitso. Misy mpitazatazana misy trano miloko menamena ao aorianany ihany koa.

Lehilahy anankiray, zarazara fihodirana somary misy efa fotsifotsy ny volony, manao akanjo miloko mavomavo sy maintimainty izy ary misy kisarisary menamena eo amin'ny tratrany ankavia.

Toerana anankiray eny amomoron'arabe izay ahitana mpivarotra voankazo amoron-dalana, ka ao anatin' izany ny voasary sy ny mananasy; eo ihany koa ireo mpivarotra kitapo izay nahantony ny entany ary mpivarotra pataloha.

Lehilahy anakiray zarazara fiodirana, miondrika izy ka tsy hita ny tarehany, norandraniny ny volony, tsy mitafy akanjo ambony izy ary manao firavaka rojo.

Ranon-javatra anankiray izay ampiasaina mba hanasana ny volo. Misy karazany izy ireo ka ny sasany miloko volontany ary ny sasany kosa miloko maintsomaintso. Miloko fotsifotsy ny saron'ireo tavoangy ary misy lavalava dia misy fohifohy.

tovovavy iray manao ankanjo miloko manga , ary misy sary voninkazo eo aminy. Voninkazo miloko mavo ary mena .Mitazona kitapo miloko maintimainty izy , misy tokontany ary trano be dia be manodidina azy , trano vita amin'ny biriky sy bozaka ny tafony

Takela-by anankiray manao dokam-barotra, izay miloko menamena. Ahitana tanan'olona anankiroa mipetaka, ka misy zavatra manendrika fo eo am-povoany. Hita fa misy fitohanana kely eo amin'ny fifamohivohizan'ireo fiara eny amin'ny arabe.

Boky anankiray izay ahitana soratra menamena eo aminy ary soratra fotsifotsy eo ambaniny. Boky matevitevina ihany, ambony latabatra ary ahitana seza ihany koa akaikiny. Misy olona mijoro izay manao zavatra. Ahitana kaopy fitazomana rano.

Famantaranandro anankiray izay miloko maintimainty. Boribory izy ary misy vatokely maintimainty be dia be manodidina azy. Tsisy tarehimarika maneho isa kosa ny eo aminy fa tsipitsipika ihany.